Gbanpiɛli paɣa n ʒɛya ŋo o yɛla liiga boɣa waɣala ka di nyɛ zaɣ nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ ka gbaai ozabiri n lo o ni ʒi shɛli ŋo nuchɛ baŋ nyɛla din pa dinni fulaawaasi nyɛla din ʒɛ o nyaanga ka duu ŋo dikpuna nyɛ zaɣ piɛla

Bindirigu dibu shee m boŋɔ niriba nyɛla ban ʒi pata puuni kuɣusi nyɛla din ʒɛya nyɛ kuɣu ʒehi ka niriba ʒi di zuɣu doo nyɛla ŋun ʒia ka ye liiga ʒee ka pili zipiligu filaawaasi nyɛla din biɛni.

Gbanpiɛli paɣa n ʒɛya n kpa ninkpara ka yɛ liiga piɛlli ka di ŋmaai niŋ zaɣ sabila gbansabila bihi nyɛla ban piɛ n gili o shee ni dikpuni biɛni ka sabbu sabi pa dizuɣu

Salin boɣali ni n boŋo salo ŋo shab nyɛla ban kuriya ka shab ʒɛya gbambihi nyɛla din bɛ dinni ka mashina gba bɛ boɣali ŋo ni shab nyɛla bin gbubi pingaasi nima doo nyɛla ŋun ʒɛ zuɣusaa yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm piɛlli

Paɣaba anahi n chɛni ŋɔ paɣaba ata nyɛla ban kpabi bihi bi yaansi ka paɣaba ayi nyɛ bin ʒi kpalansi bi zuɣuri ni yino nyɛla ŋun ʒi gbambila yino kpabi bia ka zaŋ chinchin ʒiɛ kpabi bia yino gbubi katalɛm tia biɛni ka mori biɛni

Palli zuɣu n boŋo sarati nyɛla din niŋ palli ŋo zuɣu Chɛchɛ nyɛla din doya ka moto gba doya doo nyɛla ŋun kuriya gbubi foon n dihira ka paɣa ʒi tiŋ ka gbubi bia loori nyɛla din ʒɛ bi nyaanga

Bihi n ʒɛ sambanni ŋɔ bia nyɛla ŋun gbibi taɣu o nuuni n daara bia nyɛla ŋun ʒɛ o tooni ye liiga nuɣuso ka so jinjiɛm sabinli bihi ayi gba nyɛla nan ʒɛ m baɣi o ka yino gbibi o kpee nuuni yili nyɛla din zaya ka yaɣali nyɛ mopila duri ka du'sheli penti zaɣa piɛlli.

Paɣaba ni dabba n ʒɛya ŋɔ paɣa so nyɛla ŋun gbubi gbambili nuɣso ka zaham bɛ di puuni ka gbambihi ŋɔ shɛŋa ʒɛya ka zahama lahi bɛ di puuni shɛli nyɛla zaɣ vakaɣali paɣaba ŋɔ shab nyɛla ban yɛ liiga boɣa bihi

Salin boɣali ni n boŋo mashina nyɛla din bɛ salin boɣali ŋo ni salo gba nyɛla ban bɛ salin boɣali ŋo ni shab kuriya ka shab ʒɛya so nyɛla ŋun gbubi paip o nuuni tihi ni mori nyɛla din gili nimaani

Vuhum shɛɛ n bɔŋɔ bi nyɛla bani niŋ pata nima n zali ka di mŋani mori laasabu ka zaŋ kuɣu zɛhi zaŋ zali si gbuna ni kpukpali tia nyɛla dini ziya ka kom doya ka zoya ka zoya bɛ si tooni ha.

Paɣa n ʒiya duɣura o ʒila kuɣu bili zuɣu ka yɛ chinchin niɛma teebuli ʒɛ o tooni ka pileet tamya kuripooti ʒɛya ka duɣu bili tam di zuɣu gbambili piɛlli gba nyɛla din tam teebuli maa zuɣu

Namda nim n bɔŋɔ namda nim ŋɔ galisiya ka nyɛ kom balibu balibu di mali kom zaɣ piɛlli ni zaɣ ʒiɛ ni zaɣ dozim ni zaɣ vakaɣili ka tani dozim paya n baɣali ka katalɛm doya nyɛ zaɣ dozim